Dhugaatii lallaafaa halluu diimaa qabu kan qaruuraa isaa keessa ta'aa jiruudha. Qaruuraa dhugaatii kanaa irratti faayya garaa garaa hojjetanii maxxansanii jiru. Dhugaatiin dhugaatii lallaafaa qabiyyee isaa keessaa alkoolii hin qabneedha.

Shamarreen uffata aadaa raayyaa uffatanii daandii irra deemaa weellisaa jiru. Yaa miidhagina isaanii! Yaa naatoo isaanii! Ilaalamanii hin quufaman .Qalbii nama hatu. Isaan keessa takka dibbee rukutaa afaaninis sirbaa jirti .

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Manni kun mana amantaa musilimaa kan amantaan isaanii musilimaa ta'e qoftii kana itti waaqeffatanidha mana amantaa kana bira biqiloota addaa addaa kan bifti isaa magariisa taheen marfamtee argamti. akkasumallee iddoon kun lafa diriiraa bareedaadha.

Iddoo kanatti dirree baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa ta`etu argamaa jira. akkasumas dirree kana irratti wantoota babbareedoo fi mimmiidhagoo addaa addaa argaa jirra. wantoonni dirree kana irratti argamaa jiran kunis mana fi biqiloota addaa adda argaa jirra.

Namoonni kunneen ijoollee umuriin xiqqoo mana barnootaa keessatti kubbaa miilaa dirree irratti shaakala taasisaa yokin immoo taphachaa jiran yoo ta'u, ijoolleen kunneen mana barnootaa sadarkaa jalqabaa keessatti barachaa kan jiranii dha.

Meeshaa manaa Kan abiddi irratti bobeeffamuudha. meeshaan Kuni abiddi Akka lafatti hin harcaaneef akkasumas manni Akka Hun xuroofneef cileen boba'aa irratti ni bobeeffama. lafni inni irra jiru afaa halluu magariisa qabu Kan afameedha.

Namoonni hojii garmalee hojjetanii yeroo dadhabanii dafqan, qaama isaanii irraa xurii qulqulleeffachuu barbaadu. Kanaafuu manni itti qulqulleeffatan kophaatti ni jiraata. Beeksisni kun kana kan beeksisu yommuu ta'u, achitti qarshii ofiin qulqulleeffachuun ni danda'ama.

Namoonni kunneen namoota walitti qabamuun hiriira deeggarsaa taasisaa jiranii dha. Namoonni kunneen dargaggoota fi jaarsolii yoo ta'an, namoonni kun hojiilee muummicha ministeeraa biyya Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahimad deeggaruuf namoota bahanii dha.

Manni barnootaa, bakka itti namoonni hiriyootaan wal arganii fi bakka ilmi namaa doofummaa balleessudha. Mana barnootaa keessa, barnoota qofa osoon taane, taphoota gosa addaa addaa sammuu nama bohaarsuu danda'an baayyeetu jiru.

Iddoo kanatti kasal mandajaatu argamaa jira. kasal mandajaan kun jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti faayidaa hedduu kan qabudha. innis hojii garaagaraa ittiin hojjechuudhaaf kan sitti nama fayyaduudha. hojiin kunis ittoo ittiin hojjedhaa fi buna itti danfiisuudhaaf kan fayyaduudha.

Kun aannan bifa ammayyaadhaan warshaa keessatti qophaa'eedha. Maqaan aannan kanaa Aannan Shoolaa jedhama. Pilaastikiidhaan haguugamee jira. Golgaa pilaastikii isaa kana irratti barreeffamoota waa'ee aannan kanaa odeeffannoo dabarsan afaan Amaaraafi afaan Ingilizitiin barreeffamee jira.

Pireesidaantii Itoophiyaa ammaa Obbo Taayye Atse Sillaasee kan jedhaman yoo ta'u, uummata fuula duratti ergaa dubbachaa jiru. Kunis miidiyaa hawaasaan darbaa waan jiruuf, iftoominaa biyyattiitti argisiisaa jira. Saayinsii siyaasaan Finfinnee irraa barate.

Maatiin tokko gaafa suuraa waliin ka'an akka yaadannoof isaaniif ta'uuf jecha itti fayyadamu. Obbolaan dubaraa akkasumas kan dhiiraa erga mana godhatanii of danda'anii bahanii booddee illee deebi'anii waliin suuraa ni ka'u.

Mootummaan naannoo oromiyaa akkuma naannolee biroo dhaabbata kan eegumsa bineensota bosonaa fi biqiloota irratti xiyyeeffate ni qaba. Dhaabbanni kun dhugumatti bineensotaa fi bineensota eeguuf paarkii hundeessuu dabalatee eegumsa ni taasisa.

Daa'imman lafa irra taa'anii nyaata nyaachaa jiru. Mukkeen hedduun naannoo daa'imman kuni jiran marsanii kan jiraniidha. Wanti nama ajaa'ibu haalli teessuma daa'imman kanaa luka isaanii wal jala maraniiti kan nyaata isaani nyaataa jiran.

Manni suuqii kun, mana uffanni gosa garaa garaa kan aadaa fi ammayyaa itti gurguramuu dha. Uffanni kunneen, uffata qaama guutuu kan saala dubartootaa yoo ta'an, uffanni qorraa gubbaa irraa kaawwatanis harkaan kuula irraa hojjatamanii jiru.

Namoonni hedduun mana amantaa Ortoodooksii keessatti walitti qabamanii gamtaadhaan faarfachaa jiru. Namoonni hunduu kutaa haphii adii uffatanii harka irratti xoofoo ibsachaa faarfachaa jiru. Fuuldura kanatti namni tokko ija isaa dunuunfatee faarfachaa jira.

xiyyaara qilleensa irra balali'aa jiru argaa jirra. xiyyaarri geejjiba ammayyaa keessaa isa baayye as dhiyoo fi imalaaf baayyee mijataa ta'edha. xiyyaarri kun kan biyya Itoopiyaati. alaabaa aasxaa ofirraa hin qabne ofirraas ni qabdi.

Inni suuraa irratti muldhatu kun juusii jedhama. Dhalli namaa faayidaawwan garaa garaatiif juusitti gargaarama. Akka fakkeenyatti fudhachuun kan danda'amu yeroo garaan nama gubatee akka garaan qabbanaa'uuf jecha dhalli namaa juusii dhugaa.

Babal'ina mana barnootaa irratti mootummaa fi dhaabbanni dhuunfaa ciminaan hojjechaa jiru. Sababni isaas manni barumsaa burqaa beekumsaa fi kalaqa waantota haaraati waan ta'eefidha. Manni barumsaa kun qorqorroo jabaa bifa cuquliisaan ijaaramee jira.

Namoota kan karaa irra deemaa jiran argaa kan jirrudha. Isaanis namoota saalaan dhiiraafi dubara ta'an yoo ta'an baayyinni isaanii lamadha. Isaan lamaanuu ammoo uffata aadaa Oromoo Wallaggaa uffatanii kan jiranidha.

Namoonni kunneenmeeshaa muuziqaa aadaa masiinqoo jedhamuun beekamu fayyadamuun faarfachaa jru. Namoonni kunneen hordoftoota amantaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa saalan dubara ta'an yoo ta'an uffata adii uffatanii fi masiinqoo qabatanii faarfachaa jiru.

Wanti amma argaa jirru kun faaya bareedinaa mormatti kaa'atamuudha. faayyi mormaa kun baay'ee bareedaa fi miidhagaa kan kan taheedha. akkasumas abiliin kun abilii miidhaginaaf namoonni addaa addaa morma isaaniitti bareedinaaf kaawwatanii adeemaniidha.

Daraaraa bareedduu ija namaa hawwattudha. Isa duubaa ammoo samii asiin older argaa kan jirrudha. Samiin kun ammoo huurrii of irraa kan qabu yoo ta'u huurriin kun ammoo halluu adii kan qabudha.

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa sana hafee kan jedhu yoo ta'u qolli kitaaba kanaa halluu alaabaa adda bilisa baasaa oromoo of irraa kan qabudha.

Fakkii cuunfaa kuduraa kan qaruuraa afaan bal'aatti naqamee jiruudha. Cuunfaan kun qaruuraa kana keessatti halluu adda addaa sadiitti wal qoodee jira. Isaaniis keelloo, magariisaa fi diimaadha. Cuunfaa kana keessa loomiin muramee ka'aamee jira.

Lafa gabaa wantootni gara garaa itti gurguramaniifi itti bitaman argaa kan jirrudha. Isaanis wantoota akka kuduraa muduraa fi kanneen biroodha. Fakkeenyaaf kanneen akka ; kaarotii, qullubbii diimaa , raafuufi mooseedha.

Bakkeewwan seenaa qabeeyyii keessaa tokko kan ta'e siidaan Aksum bakka baay'ee bareedaa fi ijaarsi isaa halluu adii kan qabuu fi manneen isaas kan ijaaraman bara durii keessadha. Bakka kanasa nama baay'eetu daawwata.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Asxaan kun, asxaa baankii Awaashi dha. Baankiin Awaash qabeenyummaan isaa kan namoota dhuunfaa yoo ta'u, baankii kana namoonni walitti dhufanii aksiyoona bituun hundeessan. Baankiin Awaash, baankii dhuunfaa Itoophiyaa keessatti hammaan guddaa ta'ee dha.

Dibata jechuun, waanta dhangala'aa foolii baayyee urgaawaa qabu, kan namoonni gogaa qaama isaanii irratti dibachuun akka gogaan qaama isaanii lallaafuu fi foolii gaarii qabaatu kan isaan dandeessisudha. Dibatni kunneenis biqiloota naannoo keenyaa addaa addaa irraa tolfamu.

Konkolaataa jechuun meeshaa sibiilota addaa addaa irraa oomishamu, kan motoroota of keessaa qabu yemmuu ta'u, akkaakuuwwan konkolaataa gosa addaa addaatu jiru, fayidaa isaan hawaasaaf kennan fi akkaataa uumama isaa irratti hundaa'ee.

Dubartiin tun mala aadaatin buddeen tolchaa kan jirtu yoo ta'u qoraan mukaa fayyadamtee tolchaa jirti. Meeshaan isheen buddeen irratti tolchaa jirtu eelee yoo jedhamu kan inni hojjetamu biyyee suphee jedhamu irraa tolfama.

Meeshaaleen manaa kunneen marga irraa kan qopha'an yoo ta'u, meeshaaleen kunneen faayidaalee akka; nyaata gosa garaa garaa keessa kaawwachuu fi miidhagina manaatif hedduu fayyadan yokin mana keessa yeroo kaawwaman miidhagina manaatif fayyadu.

Poolisiiwwan uffata daalacha uffatan leenji'aa jiru. Mataa isaanii irratti gonfoo buqqee mataa balaa irraa eegu keewwatanii jiru. Kana malees, kophee gurraacha hidhatatanii shaakala taasisaa jiru. Isaaniin achitti bosonni biqiltuu baargamoo ni jira.

Oomishni kun oomisha dibata gogaa vaaziliinii jedhamuun beekamuu dha. Vaaziliiniin dibata zayitaa gogaa akkasumas rifeensa dibuuf fayyadu yoo ta'u, gogaa nama fayyaa eeguuf akkasumas bareechuuf fayyada. Dhaabbanni dibata kana oomishe nuunnuu jedhama.

Kitaabni mata dureen isaa kana dubbiin jedhamu Yooseef Mulugeetaa Babaatiin kan barreeffame yemmuu ta'u, innis walaloowwan, hibboo, mammaaksa fi afoola addaa addaa kan of keessatti hammateedha. Kitaabni Kun aadaa hawaasa Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha.

Goda ambaan injifannoo adawaa ifaan miidhagee jira. Goda ambaan seenaa uummata Itiyoophiyaa of keessa qabu kun muummee ministara Itiyoophiyaa ammaa Dr. Abiyyi Ahmadiin ijaaramee eebbifame. Naannawaa isaa konkolaataan yaa'aa jira .

Asxaan kun, asxaa kilabii kubbaa miilaa Maqalee sabaa Indartaa jedhamuuti. Kilabiin kun teessumni isaa magaala guddoo naannoo Tigraaay ,Maqalee yoo ta'u, kilabiin kun yeroo ammaa kana pirimar liigii Itoophiyaa keessatti hirmaachaa jira.

Suuraan kun suuraa akkaan nama hawwatuu dha. Sababni isaas yeroo abbootiin amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa jaalalaan wal hammachaa jiran agarsiisa. Garaagarummaan jiraatus jaalalaan waliin jiraachuun mallattoo guddummaa ti. baay'ee namatti tolu.

Humnoonni nageenyaa biyya keenya keessatti hojii boonsaa ta'e hojjechuudhaan lammiileen biyya kanaa akka kabajaman taasisuu danda'aniiru. Kanaaf namoonni biyya kana keessa jiran jaalala biyyaa qabaachuudhaan fuulduree biyya kanaaf abdii akka isaan ta'an taasisuu kan danda'an humnoota ittisa biyyaati.

Biyyi keenya Itoophiyaan hanbaalee seenaa hedduu qabaachuudhaan beekamati. Akka addunyaattis hanbaalee ishee kana baay'ee isaanii beeksifachuu dandeesseetti. Fakkeenyaaf hanbaalee jiran keessaa tokko dallaa Jaagolidha. Isa malees kanneen akka masaraa Faasilaadas caqasuun nidanda'ama. Keenneen biroos hedduu isaaniitu jira.

Baadiyyaan bakka yookiin iddoo namoonni baay'inaan gargar faca'anii jiraataniidha. Baadiyyaan bakka tajaajilli hawwaasummaa baay'inaan itti hin argamneedha. Baadiyyaan bakka qonnifi horsiisni beeyladaa itti argamuudha. Baadiyyaan jireenyaaf akka jireenya magaalaa mijattuu miti.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee mana fi dallaa keessa qulqulleessuuf fayyadan yoo ta'an, qulqulleessituu manaa jedhamu. Meeshaaleen kunneen qabannaa harkaa muka irraa hojjataman kan qaban yoo ta'u, marga fi kuula irraa akkasumas oomisha pilaastikaa irraa hojjatamuu danda'u.

Dubartiin haalluu gogaa fuulaa gurraacha qabdu kun dubartii naannoo baadiyaa jiraattu yoo ta'u, uffata aadaa uffattee morma isheetti immoo faaya kaawwattee akkasumas mataa isheetti immoo uffata shaashii jedhamu akka aadaa isheetti kaawwattee jirti.

Gabaan bakka bittaa fi gurgurtaa haa ta'u iyyuu malee, kutaalee garaa garaa kan qabudha. Kutaan kun iddoo itti muduraa fi kuduraan adda addaa itti gurguraman kan nu argisiisaa jiru dha.

Humna nagaa eegsisu yookaan ammoo caasaa gandaa jedhamuun kan waamaman namoota uffata seeraa uffatanii meeshaa waraanaa qabatanii karaa irra hiriiraan deemaa jiran kan argaa jirrudha. Hiriira sadiin kan deemaa jiranidha.

Biqiloota magariisa oyiruu bal'aa irratti tooraan facaafamanii jiraniidha. Biqiloonni kunneen toora dalgaa kan taaroon isaanii ol ka'aa ta'e irratti wal irraa faffagaatanii dhaabamanii jiru. Akkasumallee naannoo biqiloota kanaa mukeen baala magariisaa baay'een argamaa jiru.

Tulluu gubbaa irratti daagaa hojjatame biyyoon galoon akka hin dhiqamne godha. Tulluun gubbaa hangi jalaa margaa guutamee jira. Tulluu duuba irratti lafti dhooqni ni jira. Hurriin tabba yookiin gaarreen fageenya irraa mul'atan uwwisee argama.

Kopheen kun halluu diimaa, adii fi halluu kanneen biroo of keessaa kan qabu yoo ta'u meeshaan inni irra taa'ee jiru immoo halluu adii kan qabudha. Iddoon kopheen kun jiru cinaa biqiltuun xiqqoon takka jirti.

Konkolaataan amma argamaa jiru kun konkolaataa bifti isaa adii kan nama dhuunfaa osoo hin taanee kan mootummaa kan taheedha. konkolaataan konkolaataa deddeebisa uummataa kan hin taaneedha. konkolaataan kun amma karaa adeemaa kan jiruudha.

Namoota hedduu daandii gubbaa irra deemaa jiraniidha. Namoota kana keessaa muraasni konkolaataa halluun isaa cuquliisa ta'e tokko cina dhaabbachaa jiru. Naannoo namoota kanaa cina daandiitti manneen adda addaa baay'eetu argama.

Meeshaan kun, meeshaa manaa pilaastika irraa qophaa'e faayidaa garaa garaatif ooluu danda'uu dha. Meeshaa kana hawaasni faayidaa garaa garaa kan akka: bishaan ittiin waraabuu, bishaan kuusuu, lixii nyaata qopheessuuf oolu bukeessuu fi kanneen biroo faa hedduu qaba.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Meeshaan Kun, meeshaa mana eleektirooniksiitti baayyinaan argamtu yemmuu taatu, fayidaan isaa yeroo baayyee yeroo dhagaan bilbilaa yookaan dhagaan meeshaa eleektirooniksii ta'e wayii qorre wayii ittiin kaasuuf kan itti dhimma baanudha.

Atileetiin kun atileetii fiigichaan baay'ee cimtuu kan taateedha. atileetiin kun lammii Itoophiyaa kan taateedha. atileetiin kun dubara kan taatee fi bifti ishee diimtuu kolfaa kan jirtudha. atileetiin kun alaabaa Itoophiyaa uffattee kan jirtudha. alaabaa kunis halluu sadii qaba.

Daldaltoonni qarshii guddaadhaan socho'an waantota hedduu gurgurtaadhaaf dhiyeessuu danda'aniiru. Jarri kun bakkeewwan hojii baay'ee bal'aa ta'etti fayyadamuudhaan kan hojjetan waanta ta'eef fayyadamtootaaf waantota hedduu dhiyeessuudhaan gabaa tasgabbeessuu danda'aniiru. Kanaaf akkuma dandeettii ofiitti hojii irratti hirmaachuun bu'aa guddaa fiduu danda'a.

Manni bal'aan keessummoota hedduu simachuu danda'u kun yeroo eebbaa, guyyaa cidhaa fi kanneen biroo sagantaa addaa itti gaggeessuun ni danda'ama. Manni kun faaya miidhaginaa kan akka daraaraa fi uffata keenyan irraa kan qabudha.

Alaabaan kun alaabaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa dha. Alaabaan kun dudduuba adii irratti kan hojjatame yoo ta'u, asxaa walakkaa isaa of irraa qaba. Magaaloni Dirree Dawaa fi Finfinnee Itoophiyaa keessatti magaalota bulchiinsa mootummaa Federaalaa ta'anii dha.

Hordoftoonni amantaa Kiristaanaa marti guyyaa Dhalachuu Yesuus Kiristoos ni kabaju. Guyyaan dhalootaa kun ayyaana mataa isaa danda'e kan qabuu fi akka addunyaatti hordoftoota amantaa kanaan kan kabajamudha. Barreeffamni kunis kanuma ibsa.

Konkolaataa guddaa halluu cuquliisa qabu kan cina daandii gurraachaa dhaabbachaa jiruudha. Konkolaataan kun magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila geejjiba hawaasaa gatii salphaan kennuu keessatti gahee guddaa qaba. Konkolaataa kana cina namoonni muraasni deemaa jiru.

Tajaajilli lammummaa sadarkaa mootummaatti biyya kana keessatti kennamaa jiru waanta baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Sababni isaas dhaabbanni kun hanga sadarkaa addunyaatti hojjechuudhaan lammiilee biyya kanaa biyyoota kaan keessa jiraniif wabii ta'uudhaan fayyadaa jira.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uumudha.

Barattoonni hedduun naannoo kanatti walitti qabamanii jiru. Barattoonni kunneen huccuu haalluu wal fakkaataa uffatanii kan jiranii fi lafa dhagaa qabu irra dhaabbachaa kan jiraniidha. Gamoowwan dhedheeroo ta'an naannoo kana ni jiru.

Iddoo kanatti saawwan booranaa haadha waatii taa'aan argaa jirra. saawwan kun bifti isaanii buburree kan taa'aniidha. saawwan kana keessaa tokko diimtuu kan taateedha. akkasumas gurruun isaanii baay'ee guddaa kan taheedha. sawwan kana namaatu eegaa jira.

Dubartoonni ogummaa wal fakkaatan ni jiru. Shamarroonni kunneen hundi isaanii gundoo keessaa kuntaalaa halluu adda addaa qabu irraa hodhaa kan jiran yommuu ta'u, bifaa fi boca gara garaa kan qabu hojjechaa jiru.

Konkolaataan gubbaa hanga jalaa gurraacha taate daandii qixxee irra dhaabattee jirti . Konkolaataan dhaabachaa jirtu garmalee qulqulluu fi kan dhukkeen irra hi jirreedha. Konkolaataa irraan gamatti gamoowwan fagoo irra ni argamu.

Iddoo kanatti biqiloota addaa addaa argaa jirra. biqilaan kun biqilaa halluun isaa magariisa ta`eedha. akkasumallee bishaan tabba irra gad bubbisu argaa jirra. bishaan kun tabba irra gadi bubbisuun araa adii kan ta`e kan aaraa kan jiruudha.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Dubartoota huccuu halluu adii qabu uffatanii taa'aniidha. dubartoota Kana keessaa muraasni daa'ima hammatanii jiru. kuun harka isaanii irratti halluu gurraacha bifa abaaboo fakkaatuun barreeffatanii jiru. haalli uffaannafi halluun uffatanii Jiran Kun waan baratamaa naannawa isaaniiti.

Namoota sirna galateeffannaa waaqaa ayyaana Irreechaa irratti mul'atanii fii fuuldura namoonni jiran immoo dubartoota marga qabatanii waaqa isaanii galateeffatanii jiraniidha. Hedduun isaanii uffata aadaa Oromoon faayamanii kan jiranii fii baay'ee kan babbareedaniidha.

Siidaan kun siidaa mootii abbaa irree oromoo harkaa fi harma irraa mure yoo ta'u maqaan isaa minilik nama jedhamudha. Minilik harree yaabbatee finfinnee erga galee booda oromoo jalaa farda hate.

Qottoon sibiilaa fi muka irraa tolfama. Innis lafa qotuuf kan gargaarudha. Qottoon kun boolla qotuuf, bishaan jallisii baasuuf, boqqolloo margetti aramuuf, shonkoraatti qofforuu fi kanneen kana fakkaataniif kan gargaaru dha.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan of keessaa qabudha.

Biyyoonni guddatan meeshaalee elektirooniksii kan akka kompiitaraa hedduu qabu. Meeshaaleen akkasii mi'a barnootaa waan ta'aniif, yeroo qormaataatti barataan hanna tokko malee ittiin qoramuu ni danda'a. Saanduqa icciita qormaataa keessa kaa'amanii jiru.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun dibata mataa fi fulaa kan tahedha. dibanni kun dibata baay'ee bareedaa fi dibata baay'ee miidhagaa tahedha. dibanni dibita rifeensa ykn dabbasaa mataa keenyaaf faayidaa hedduu kan qabudha.

Uffanni aadaa wantoota dhalli namaa midhaaginnaaf itti fayyadamuudha. Dhalli namaa uffata aadaa yeroo cidhaa fi ayyaana garaa garaa uffachuudhaan akka madda midhaaginnatti itti fayyadama. Akkaataa aadaa isaanii irratti hundaa'uudhaan uffanni aadaa gosoota addaa addaattu jira.

Aasxaa argaa kan jirrudha. Aasxaan kun ammoo aasxaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Innis mallattoolee naannoo Oromiyaa fi saba Oromoo ibsu hedduu of irraa kan qabudha. Fakkeenyaaf muka Odaa fi isatti marsee kan jiru ammoo halluu alaabaa naannoo Oromiyaati.

Horiin meedaa keessa marga dheedaa kan jiraniidha. Namichi tokko horii kanneen bira dhaabbatee tiksaa jira. Fageenya irratti mukkeen garagaraa ni jiru. Akkasumas, gaarren ni jiru. Samiin duumessa kan of keessaa qabuudha.

Ogeessa fayyaa uffata gadi dheeraa halluu adii qabu uffatee mana qorichaa keessa dhaabbachaa jiruudha. Naannoo ogeessa kanaa qorichoota baay'ee saanduqa isaanii waliin jiru. Akkasumallee qaruuraan qoricha dhangala'aa qaban minjaala dhaabbataa irra ta'aa jiru.

Meeshaa danaan isaa ulee gabaabaa fakkaatutu lafa ciisee jira. Meeshaan ulee fakkaatu kun kirrii halluu lamaa, diimaa fi gurraachaan itti maramee jira. Meeshaan kun cinaacha isaa irraa ulaa iddoo afurii qaba.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Kuduraalee fi fuduraalee Kuduraalee jechuun biqiloota nyaataaf oolanis ta'ee kanneen biroo firii isaanii yookaan hundee isaanii keessatti godhatan, yookaan immoo jirmi isaanii nyaatamu jechuudha. Fuduraalee jechuun immoo biqiloota firii isaanii gubbatti naqatan jechuudha.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessoon wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Biqiltuu daraaraa bareedaa qabuudha. biqiltuun Kuni magariisafi daraaraa Isaa immoo diimaadha. fakkiin biqiltuu Kanaa fuula miidiyaarraa Kan waraabame yoo ta'u barreeffaman afaan ingiliiziitiin barreeffame"garee Kan seenaa"Kan jedhutu gara jala isaatti maxxanfamee Jira.

Tajaajila fayyaa dubartootaa fi daa'imman irratti kan xiyyeeffatu, magaalaa Finfinnee naannoo Araadaa jedhamutti kan argamu argaa jirra. Buufatni fayyaa kun da'umsa harmootii fi kunuunsa daa'immanii irratti kan xiyyeeffatudha. Yaalaa baqaqsuun deessisuu ni qaba.

Kun nama qotiyyoo camadee qonna qotaa jiruudha. Sangaawwan lama cimdiidhaan walitti hidhee jira. Meeshaalee qonnaaf fayyadan akka mijatutti sirreessuun maasii naannoo mana jireenyaatti argamu qotaa jira. Mukkeeniifi manni jireenyaa naannoo qonna kanaatti argamu.

Namoonni dhimma bosonaa irratti hojjetan daangaa fi sulula qotuu yookiin qochisiisuu qabu. Namoonni naannoo gaara gaditti argaman kunneen dhimmi kun kan isaan ilaallatu yoo ta'u, gaara kana bosonomsuuf daangaan ijaaramee jira.

Muka guddaa maqaan Isaa odaa jedhamuudha. naannawni odaa kanaa lafti gogee, margis goguudhaan adii ta'ee Jira mukkeen biroo Kan xixxiqqaa ta'an cinaa isaatti argamu. namoonni lama hidda odaa kanaa Jala jiru. odaan gaaddisa qaba

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee elektirooniksiiti. Meeshaaleen elektirooniksii kunneen maqaan isaanii riimootii kan jedhamuun beekaman yoo ta'u, rimootiin televizyinii banuuf, cufuuf, sagalee isaa dabaluuf, sagalee isaa hirrisuuf faa fayyada. Dhaabbanni meeshaalee kanneen oomishe dhaabbata elektirooniksii Saamsang jedhamuu dha.

Kunneen mana bifa aadaatiin ijaaraman kan naannoo tokko jiraniidha. Manneen kunneen hundi isaanii iyyuu boca geengootiin kan ijaaramaniidha. Mooraa manneen kun keessa jiran keessa biqiltoota guguddoo, akkasumas marga magariisatu uwwisee jira.

Taabileetiin lama gugdaan walitti hirkatanii jiru . Inni tokko fuulli isaa as garagalee tokko immoo achi garagalee faallaa wal irraa jiru. Maqaan taabileetii kanaa saamsangii jedhama . Sa'aatiin tokko jechaa kurmaanaa hanquudha.

Dubartiin tun uffata aadaa uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u duuba ishee manaa fi mukni tokko jira. Uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka gurraacha, diimaa, keelloo fi adii of keessaa qaba.

Uffannaan aadaa, uffannaa hawaasa tokko eenyummaa isaa, duudhaa isaa, akkasuma illee seenaa isaanii kan ibsuuf tajaajilu yemmuu ta'u, uffannaan aadaa hawaasa Oromoo godina Arsii kan shamaarranii, uffannaa baayyee miidhagaa fi hawwataa ta'edha.

Gurgubbeen gosa biqiltuu yoo harkaan qaban nama guba. Yeroo gogu immoo qunceen isaa midhaan hidhuuf kan gargaarudha. Muka jalattii fi midhaan akka boqqolloo, baaqelaa, ataraa fi kanneen kana fakkaatan jalatti marga.

Namoota gaara gubbaa irra ba'anii bo'oo qotaa jiraniidha. Namoonni kunneen ittisa dhiqama biyyeef jecha gaara irra lafa dalga qotaa jiru. Namoonni kunneen garee lamatti addaan qoodamuun hojjechaa jiru. Naannoo namoota kanaa biqiloota magariisa baay'eetu jira.

Meeshaan kun, meeshaa sibiila irraa qophaa'e yoo ta'u, meeshaan kun maqaan isaa akaafaa jedhamuun beekama. Meeshaan kun, balfa garaa garaa walitti qabuuf akkasumas lafa qotuu fi biyyee bukeessuuf illee ni oola. Meeshaan kun, qabannaa harkaa muka irraa hojjatametti galchuun ittiin hojjatama.

meeshaawwan asirratti arginu kunniin meeshaalee fakkii kaasuudhaaf itti fayyadamnu kan agarsiisanidha. isaanis immoo kanneen akka qubeessaa, qartuu, haqxuu, halluuwwan gosa gara garaa kannneen fakkiiwwan ka'anitti dibuudhaaf itti fayyadamnuufi baruulee fa'a kan argamanidha.

Naannoo kibba Itoophiyaa keessa saboota baay'eetu jiraata. Naannoon kun kana irraa kan ka'e bakka argama sabootaa taatee baroota hedduudhaaf biyya kana tajaajilaa turte. Uummanni naannoo kanaas akkuma garaa garummaa isaatti jireenya hawaasummaa isaa waldanda'ee adeemsifachaa har'a gahe.

Qeerroo fi qarreewwan walitti marsanii danaa geengoo uumanii shubbisa shaakalaa jiraniidha. Namoota kana keessaa qeerroon lama gidduu isaanii dhaabbatanii jiru. Gareen kun baayinaan uffata fi kaalsii halluu keelloo qabu uffachaa jiru.

namoota lama argaa kan jirrudha. isaanis namoota miidhama qaamaa qaban yoo ta'an lameen isaanii iyyuu ammoo meeshaa qaama miidhamtoota gargaaru kan maqaan isaa wiilcharii jedhamuun beekkamu irra taa'aa kan jiranidha.

Namoonni kun waraana biyya Itoophiyaa kan taa'anidha. waraanni kun hundi isaanii sochii gochaa kan jiraniidha. akkasumas uffannaan isaa uffannaa Isa kaan irraa addaadha. waraanni kun hundi isaanii kofiyyaa mataa isaanii irra kaawwatanii kan jiraniidha.

Dhugaatiiwwan aadaa malee kanneen ammayyaas ni jiru. Dhugaatiiwwan kunneen waarshaalee keessatti oomishamuun fayyadamtootaaf dhiyaatu. Isaan kun dhugaatii nama hin macheessine waan ta'aniif, yeroo baay'ee ijoollotaa fi namoota dhukkubsataniif kan bitamudha.

Afuuffeewwan qilleensaan guuttaman hedduun walitti hidhamanii mana keessa iddoo afur taa'anii jiru. Afuuffeewwan kun halluu miidhagoo adii fi warqee fakkaatu kan qabaniidha. Lafti yookan darbiin isaan irra kaa'amanii jiran bifaan adiidha.

Biyyi keenya Itoophiyaan biyya sabaafi sablammoota hedduu qabaachuudhaan beekamti. Kanaaf saboonni biyya kana keessa jiraatan hundi akkuma aadaa isaaniitti waldanda'anii wajjin jiraachuudhaan beekamu. Fakkeenyaaf uummanni Walaayittaa saba aadaa bareedaa qabudha. Uummanni kun kibba biyyattii keessa jiraata.

Yeroo ammaa teekinooloojii gama kalaqaatiin jiru guddisuudhaaf daa'imman mana isaaniitti bifa taphaatiin meeshaalee akkasii fayyadamaa akka guddatan taasifamaa jira. Kana irraa ka'uudhaan maatiin daa'immanii ijoollee isaanii haalota hedduudhaan barsiifachaa guddifachuun kun baratamaa dhufeera.

Dhaloonni ammaa kun waantota baay'ee kan jireenya isaa salphisaniif argachuu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan namoonni akka carra qabeessaatti oflakkaa'an jiru. Sababni isaas fakkeenyaaf dur gara baankii dhaqanii dhaabbachaa oolaniitu tajaajila argatu. Amma garuu sa'aatii Digdami Afur guutuu tajaajila baankii ofii isaaniitii argachuu danda'aniiru.

Finfinneen tajaajila konkolaataa hedduu dhabdus yeroo ammaa kana saffisaa tajaajila geejjiba kanaa guddisuu fi babal'isuu irratti argamti. Konkolaataan kun magaalaa kanuma keessatti hojjettootaa fi jiraattota magaalattii kan naannessuuf oolu dha.

Baalli kun, kuduraalee fi muduraalee keessaa isa tokko yoo ta'u, maqaann isaa raafuu jedhama. Raafuun baala magariisa nyaaaf oolu yoo ta'u, dhangaalee nyaataa kan akka kaarboohayidireetii fi pirootinii of keessaa qaba. Raafuun, fayyaa namaatif faayidaa hedduu qaba.

Akka Itoophiyaatti manni kitaabaa guddaa fi akka biyyaatti kan calqabaa kkan ta'e Abiroot kan jedhamu ta'ee innis kan argamu naannoo maasaraa mootummaattidha. Kunis kan adda isa taasisu namni kamiyyuu fayyadamuu danda'a.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka wanti bitamu marti itti argamuudha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Kun seensa yookiin karra Mana Qorichaa Moodela Hawaasaati. Barjaan mana qorichaa kanaa karra irra kaa'amee jira. Dallaan isaa dhagaa fi sibiila irraa kan ijaarameedha. Manni qorichichaas dhagaafi simintoo, akkasumas foddaaf balballi isaa sibiila irraa kan hojjetameedha.

Gandoota baadiyyaa keessatti hojiin haaromsa haala hojii bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Dhimmi kun bakkeewwan hundatti haala walfakkaataadhaan itoo irratti hojjetamee uummanni naannoo sana jiraatu baay'ee fayyadamaa ta'a. Kanaaf mootummaan qaamolee hunda hirmaachisuu qaba.

Finfinneen yeroo ammaa guddina ariifachiisaa fidaa jirti. Guddinni ishee kunis kallattii hedduudhaan mirkanaa'aa jira. Fakkeenyaaf miidhagina magaalaa qofa itoo hintaane tajaajila hawaasummaa dhala namaatiif barbaachisu illee jaala gahaa ta'een kennaa jirti. Kun immoo fakkeenyummaa ishee dabaluu danda'eera.

Qamadiin gosa midhaanii keessaa tokko ta'ee, kan waqtii bonaa fi gannaa oomishamuu danda'udha. Qamadiin faca'ee guddatee, biilaa kan horachuu jalqabedha. Qotee bultoota gareedhaan hojjetaniin waan oomishameef, guddina dinagdee biyyaa ni guddisa.

Boca gosa garaa garaatu jira. Boca harka namoota lamaa uffata gurraacha uffatanii harka wal fuudhaa jiraniidha. Akkasumallee bocni madaala hangaa halluu gurraacha qabu argamaa jira. Naannoo harka namoota kanaa jalaan halluun magariisaa jira.

Dhugaatiiwwan gosa garaa garaatu jiru. Isaan keessaa dhugaatiin biiraa fi inni kun garbuu irraatii waarshaa keessatti kan oomishamanidha. Dhugaatiiwwan kunneen waan nama macheessaniif, nageenya maatii fi hawwaasaaf gaarii kan hin taanedha.

Walakkaa irraa barreeffamni afaan Ingiliiziin barreeffame ' Diipsiik ' jedhu ni jira. Jalaan Afaan Amaariffaan ' dameen hubannoo namaa kan rifachiise diibsiikii irra yaaliin balaa saayibarii irratti qaqqabe ' jedhu barreeffamee aragama.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessoon wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Kopheen waantota garaagaraa naannoo keenyatti argaman irraa kan tolfamedha. Kopheen bareedina keenya nuuf dabaluu fi miila keenya irraa balaa addaa addaa ittisuuf gaheen isaa olaanaadha. Kopheen gogaa loonii irraa hojjetama.

Namoonni kun namoota saddeet taa'anii deemaa kan jiranidha. namoota kana keessaa namoonni afur uffannaan isaanii diimaa kan taheedha. afur ammoo halluu cuquliisa kan taheedha. akkasumas namoonni kun ulee harka isaaniitti qabatanii kan jiranidha.

Alaabaa mootummaa naannoo sumaalee kan halluu gosa sadii ( diimaa, adii fi magariisni handaara isaa irraa fakkii gaalaa qabu ni jira. Jalaan barreeffamni ' Naannoo Somaalee' jedhu afaan Ingiliffaan barreeffamee jira.

Walumaagalatti namoonni ja'a suura irra jiru. Afaan Amaaraan ' Barattuun lammii Itiyoophiyaa Ambaassaaddara addunyaalessaa taate' kan jedhu barreeffamee jira. Barattoonni suura irra jiran lammummas biyyoota adda addaa qabu isaan keessaa Paakistaan, Azerbaajaan, Itiyoophiyaa fi kkf fa'adha.

Suuraa alaabaa gosa lama kan halluu gosa garaa garaa qabaniidha. Alaabaa kana keessaa tokko alaabaa biyya Itiyoopiyaa yoo taatu, tokko immoo alaabaa biyya biraati. Alaabaa lamaan kana keessaa alaabaan biyya biraa kun halluu gosa afur qaba.

Jabanaan mi'a manaa kan buna itti danfisuuf tajaajiluudha. Akka argamaa jiru kanatti harki tokko yeroo Jabanaa kana hiixachaa jiru mul'ata. Akkasumas teessumni namoonni irra taa'anii buna dhuguuf dhimma itti bahan mana kana keessatti argama.

Iddoo kanatti barattootaa fi barsiisota argaa jira. Barattoonni daree barnootaa keessa taa'anii barnoota isaanii hordofaa kan jiranidha. Akkaasuma illee barsiisaanii immoo taa'ee barruuleen isaanii ilaalaa jira. Barattoonni ammoo barsiisaa isaanii bira dhaabbachaa jiru.

Doozarii biyyee haree walitti qabuun iddoo biraatti geessaa jiru arguun ni danda'ama. Bifti doozarii kana irra jireenyan keelloo akka ta'ee fii goommaa 4 kan qabuudha. Duumessi roobuu danda'u akka jiru suuraa irraa arguun ni danda'ama.

suuraa argaa jirru kana irratti shamarree uffata aadaa harargeen faayamtee miidhagdee jirtu kan agarsiisu yoo ta'u uffanni qarreen kun uffattee jirtu kunis immoo uffata aadaa bifa ammayyaa'aatiin dhufe kan agarsiisudha.

suuraa kana irratti kan argamu kun gosa nyaataa biyya keessatti baay'inaan baratame yoo ta'u kunis immoo foon muraajedhama. akkasumas immoo buddeena, qooccoofi daadhii fa'a illee kan argamanidha. kunis mana nyaataa kan aadaa keessatti kan baratamedha.

Namoonni ogummaa muka soofuu qaban yookiin manaa fi daandii ijaaruu qaban meeshaa safartuu ammayyaa kana fayyadamu. Meeshaan kun saffisaan hojii isaanii akka hojjetanii fi qulqullinaan akka hojjetaniif kan isaan gargaarudha.

Meeshaalee manaa jechuun, meeshaalee namoonni mana jireenyaa isaanii keessatti nyaata ittiin qopheessuufii fi waantota biroof mana jireenyaa keessatti itti fayyadamanidha. Meeshaaleen manaa kunneen waantota addaa addaa kan akka suphee irraa tolfaman.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Asxaan kun, asxaa mana murtii waliigalaa Oromiyaati. Asxaan kun dudduuba adii irratti kan hojjatame yoo ta'u, haalluu gurraacha, adii fi diimaa akkasumas fakkii madaalaa fi odaa of irraa qaba. Manni murtii waliigalaa ,mana murtii olaanaa isa dhumaa naannoo Oromiyaati.

Itoophiyaan paarkii bineensota adda addaa keessatti horsiistu hedduu qabdi. Isaan keessaa paarkiin Inxooxxoo tokko yommuu ta'u, daawwanna turizimii harkisuun madda galii biyyattii ta'uun kan tajaajiludha. Namoonni sammuu isaanii bashannansiisuu barbaadan achi deemu.

Asxaan kun, asxaa haqummaa fi walqixxummaa addunyaalessaa ibsuu dha. Asxaa kana irratti fakkiileen kan akka: harki namoota lamaa nagaa wal gaafachaa jiranii, madaalli walqixxummaa fi haqummaa ibsu akkasumas fakkiin giloobii addunyaa illee ni jira.

Suuraa leencaa kan lafa margaa keessa deemaa jiruudha. Leeci kun miila isaa bitaa ol kaasee deemaa jiraachuu isaa mul'isee jira. Leenci kun anfaarroon isaa morma isaa irraa baay'ee dheeratee kan jiru yoo ta'u iji isaa nama sodaachisa.

Namni tokko gaafa ogummaa mana ijaaruun qabaatu meeshaalee ijaarsaaf Isa barbaachisan qabaachuun dirqama. Meeshaalee kanneen keessaa tokko kan ta'e kan keessi isaa bishaan qabuu fi kallattii waan tokkoo kan safarudha

Namichi amma argamaa jiru kun nama baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa tahee uffannaa bifti isaa cuquliisa kan tahee qaba. namichi kun mataan isaa arrii kan qabudha. namichi kun taphataa kan taheedha. akkasuma illee namichi kun hirree isaatti waan tahee kaafatee jira.

Kun gosa kophee miila bitaa fi mirgaan lamaanuu wal cina kaa'amee jiruudha. Kopheen kun irra keessaan bifa diimaa kan qabuudha. Akkasuma illee hidhaan isaas bifa diimaa qaba. Karaa jalaatiin immoo bifa adii qaba.

Mana nyaataa baay'eetti kan argamu nyaata fooniiti. Namoonni kunneen qalii qaltoota jedhamuun kan waamaman yoo ta'u, isaanis foon loonii qaluudhaan namoota hojjetaniif kan dhiyeessanidha. Foon kun dheeedhiin isaas gurguramuu ni danda'a.

Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad yemmuu uummata deeggarsaaf ba'e fuuldura dhaabbatanii haasa'a taasisaa jiran. Innis huccuu magariisa harka gabaabaa hidhatee harka isaa ol kaasee uummataaf nagaa kenna jira .

Qulqullina fuula keenyaa eeguuf dibata akkamii dibachuu akka qabnu dubartiin gorsa yaalii uumamaa kan kennaa jirtudha. Waantonni isheen fuula ishee dura keessee jirtudha, waantota fayyadamtoonni dibachuu qabanidha. Kunis akka beeksisaatti dhiyaatee jira.

Haroo guddaa bishaan qulqulluu qabu gaarreeniin marfamee argama. Gaarreen harootti marsee jiru mukkeen magariisaan guutamee jira. Haroo gaarreeniin marfamee jiru kana gidduu odolli adda addaa ni argama. Manneen yookiin namoonni hin jiran

Kopheen waantota garaagaraa naannoo keenyatti argaman irraa kan hojjetamudha. Kopheen akkasuma illee balaa tasaa addaa addaa qaama keenya irraa qolachuuf kan nu gargaaranidha. Kopheen waantota naannoo kan akka gogaa loonii irraa hojjetama.

Uffannaan aadaa, uffannaa hawaasa tokko, eenyummaa isaa, duudhaa isaa akkasuma illee seenaa isaanii kan mul'isudha. Uffannaan aadaa yeroo waktii sagantaalee addaa addaa kan akka sagantaa eebbaaf, sagantaa cidhaa fi sagantaa bashannanaa irratti kan uffatamudha.

Iddoo kun magaalaa baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee miidhagaa kan ta'eedha. Magaalaan kun magaalaa akka ajaa'ibaatti bareedduu fi dhalli namaa keessa jiraachuu hawwuudha. Magaalaa kana keessaa wantoota addaa addaatu jira. Isanis mannee, gamoo, konkolaataa fi kanneen kan fakkaatanidha.

Bosonuun bineensa bosonaa fi paarkii mootummaadhaan eegamu keessa jiraattudha. Bosonuun kun margaa fi baala kan soorattu yommuu ta'u, namni ishee adamsee akka soorata fooniitti itti gargaarama. Bineensonni biroonis ishee adamsanii nyaatu.

Hojjataan mootummaa kan waajjira mootummaa yookaan kan dhuunfaa keessa hojjatan haalli uffannaa isaanii sirriitti kan bareedee fi maamiltoota dhaabbata sanaa kan harkisuu danda'u ta'uu qbaa. Kun ta'uu baannaan waan baay'eetu bada.

Iddoo kanatti wantoota addaa addaatu jira. isaanis kanneen akka qullubbii adii fi dinnichaa fi kan kana fakkaatantu yeroo ammaa kan mul'achaa kan jiraniidha. wantonni amma argamaa jiran kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa hedduu kan qabuudha.

Teessumni kun teessuma aadaa kan Oromoo durii kan ta'eedha. teessumni kun xeeba irraa kan hojjetame fi kan baay'ee bareedaa miidhagaa kan taheedha. teessumni kun yeroo irra taa'an kan nama hin quqnee fi hirkoo kan taheedha.

Nyaatni kun gosa nyaataa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa foon kan jedhamudha. Foon maddi isaa beelladoota manaa hunda osoo hin taane muraasa irraa kan argamudha. Foon qaama keenyaf faayidaa qaba.

Dubartii buna jabanaa keessaa buusaa jirtuudha. dubartiin tuni uffata magariisa iddoo tokko tokkoo diimaa ofirraa qabu uffattee jirtu. abaaboo bifa keelloo babbareedaa ta'e ishee fuuldura jira. siiniin isheen itti buusaa jirtu baay'inaan hedduudha.

Kitaabni kun kitaaba waa'ee saayinsii siyaasaa qo'atu of keessaa kan qabu yommuu ta'u, gulaallii shanaffaa isaati. Namoonni afaan Ingiliffaa dubbisanii hubachuu danda'an kitaaba kana bitachuu ni danda'u. Waa'ee sirna bulchinsaa dubbata.

Mana kuusaa biqiltoota kuduraa, muduraa fi fuduraalee gara garaati. Kunis bakka gurgura wantoota kanaa yoo ta'u wantootni as irratti argamaa jiran ammoo kanneen akka; raafuu maramaa, timaatima, qullubbii diimaa fi kanneen biroodha.

Muuziin gosa muduraa fi kuduraa keessaa tokko ta'ee, kan osoo hin nyaatamiin dura bilchaachuu yookiin diimachuu barbaadudha. Muuziin kun halluu magariisa kan inni qabaateef, waan hin bilchaanneefidha. Booda irra gara gabaa geeffama.

Karoora biyyi keenya dhimma biqiltuu dhaabuu irratti baasteen naannoleen baay'een waanta kana hojii irra oolchuudhaaf yeroo baay'ee bakkeewwan garaa garaatti biqiltoota baay'isanii waktii gannaatiif qopheessaa jiru. Hojiin akkasii immoo milkaa'ina karoorichaatiif baay'ee murteessaadha.

Namoota baayyinaan dhaabbachaa jiranidha. Isaani saalaan dhiiraafi dubara yoo ta'an kan isaan uffatanii dhaabbachaa jiran ammoo uffata aadaa oromooti. Uffata isaanii irraa ammoo halluu alaabaa abbaa Gadaa fi Adda Bilisa baasaa ummata Oromoo kan qabanidha.

Oromoon baalee saba guddaa aadaa isaa jaalatudha. Sabni kun aadaa sirbaafi kan nyaataa akkasumas waliin jireenya hawaasummaa baay'ee kabajamaa ta'e qaba. Uummata kana biratti dubartiin ulfina qabdi. Keessumaa haati siinqee duudhaa sabichaa keessatti akkuma godinaalee Oromiyaa kaanii iddoo olaanaa qabdi.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Boqqolloon gosa midhaan keessaa tokko ta'ee, kan naannoo lafa ho'aa fi badda-dareetti yookiin giddugaleessaatti kan margudha. Midhaan kun oomisha galii olaanaan kan galudha. Qotee bultoonni sababii kanaaf midhaan kana facaasuu jaalatu.

Miilli kophee adadii ofirraa qabu tokkoon giddaaratti ijjatee tokkoon immoo lafa dhaabbatee jira. Namichi kophee hidhatee jiru kofoo gurraacha uffatee miilaa isaa qofatu argama. Kophee tokkoon seeraamikii irra ijjatee jira. Keenyaan qalama gurraacha dibamee jira.

Geejibni wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo garaa iddoo biraatti ittiin socho'uudha. Geejibni bakka bakka lamatti qoodama. Isaanis, geejiba ammayyaafi geejiba aadaati. Geejiba ammayyaa keessaa tokko konkolaatadha.

Dubartoota hedduu uffata aadaa gosa adda addaa kan halluun isaa adii, magariisaa fi kanneen biroo qabu uffatanii hiriiraan dhaabbachaa jiraniidha. Dubartoota kana keessaa tokko dibaabee qabattee, uffata aadaa halluu adii qabu uffattee dhaabbatti.

Kopheen kun, kophee yeroo baay'ee namoonni shaakala ispoortii godhan kaawwatanii dha. Kopheen kun, uffata jabaa irraa kan hojjatame yoo ta'u, haalluu gurraacha adii kan qabuu fi hidhaan isaa immoo haalluu diimaa keelloo kan qabuu dha.

dubartii dhaabbattee jirtu yoo taatu isheenis uffata marxoo uffattee kan jirtuufi akkasuma illee faaya kan ofirraa qabdudha. Faayi ishee kun ammoo faaya mormaa yoo ta'u baayyee kan miidhagudha. harka isheen mudhii ishee qabattee kan jirtudha.

Haacaaluun Hundeessaa weellisaa cimaa dhaloota ammaa keessaa argame ture. Bara isaa keessatti hojii boonsaa dhalootaaf galaa ta'uu danda'u gumaachuu nama danda'edha. Haata'u malee yeroo ammaa kana du'aan addunyaa kana irraa boqoteera. Ta'us keessa saba isaa bara baraan nama jiraatudha.

Dubartiin kun bishaan waraabuuf gara Laga bishaanii deemtee waraabaa jirti. dubartiin kun baay'ee harawwa kan tahee waraabaa kan jirtuudha. dubartiin kun jaarkaanii guddaa bishaan keessa gad kaa'uudhaan waraabaa kan jirtuudha. dubartiin diimtuu kan taateedha.

suuraa kana irratti kan arginu kun meeshaalee miidhaginaaf yeroo baay'ee itti fayyadamnu kan agarsiisu yoo ta'u, kunis immoo faaya gurra irratti kaawwatamudha. kunis egaa yeroo baay'ee shaamarran biratti kan baratamedha.

Hodhaa galaa itti baataan irra calleen mataa irra kaa'amee jira. Inni nyaata kanneen akka kursoddomee, irradibaa, buddeenii fi kan kana fakkaatan keessatti qabatanii imaluuf gargaara. Inni kuula fi migira irraa hojjatamuu danda'a.

Gabaan lafa itti sirni bittaa fi gurgurtaan itti adeemsamu ta'ee, kutaalee hedduu kan qabudha. Kutaalee kanneen keessaa idoon bakka qullubbii diimaa fi adiin akkasumas timaatimiin gurguramaa jirudha. Isaanis qoqqoodanii gurguraa jiru.

Eebba jechuun, hiika kallattii karaa tokko qofa haa qabaatuyyuu malee, akkaataa fi haalli itti eebbisan bakkaa, bakkatti addaa addummaa kan qabudha. Eebbi yeroo barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo eebbifamanii, isa guddaa fi beekamaadha.

Wanti sibiila dalga galanii fi sibiila akka utubaatti dhaabbate kana irraa hojjatame kun, ijaarsa yokin sibiila sarara ibsaa elektirikiiti. Sibiilonni kunneen karantii elektirikaa madda isaa irraa fuudhanii bakka biraatti kan dabarsanii fi faayidaa elektirikni kennu kan kennanii dha.

Manni dhuunfaan tokko saanduqa, minjaalaa fi siree qabuun miidhaginni isaa murtaa'a. Manni kun isaan kana hunda waan qabuuf baay'ee miidhagaadha! Meeshaaleen kunneen hundi isaanii ogeessa muka soofuun kan hojjetamaniifi baay’ee bareedoo kan ta'anidha.

Gaazexeessaan kun, gaazexeessaa miidiyaa guddaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa Biroodkaastii Korporeeshinii Itoophiyaa yookiin immoo gabaabbinaan ETV jedhamuun beekamu irra hojjatu yoo ta'u, miidiyaa yookiin chaanaaliin televizhiinii kun erga hundeeffamee kaasee waggoota hedduu lakkoofsiseera.

Kun gosa dhugaatii danfifamee dhugamu yoo ta'u, maqaan isaa shaayii jedhama. Shaayiin bishaan danfaa, sukkaaraa fi baala shaayii jedhamu irraa kan qophaa'uudha. Bifa diimaatti siqatu qaba. Qodaa itti dhugamutti buufamee minjaala irra dhaabamee jira.

Namootni mana keessa ni jiru. Manni qaawwa ni qaba. Teessoo gosa garagaraatu jira. Teesson namni irra hin jirre ni jira. Foddaan mana kanaa ifa kan galchuudha. Haalluu gurraachi ni mul'ata. Kobbeen ni jira.

Qola kitaaba afaan Oromoo kan ta'e maqaan isaa Waliif moo Wali irratti kan jedhuudha. Qola kitaaba kanaa irra nama meeshaa waraanaa qabatee bosona keessa deemaa jiru agarra. Barreessaan kitaaba kanaa Fufaa Shittaayee baqqalaa jedhama.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Dubartoonni kun dubartoota baay'ee babbareedoo taa'anii Fi baay'ee mimmiidhagoo kan taa'anidha. dubartoonni kun huccuu aadaa uffatanii herbee bareedaa bifni isaa abbaa gadaa kan taheen adda isaanii jala hidhatanii kan jiranidha. dubartonni kun akka ajaa'ibaatti bareedu!

meeshaa ammayyaa kan maqaan isaa kaameraa jedhamuun beekkamudha. innis kan inni nu fayyaduuf suura kaasuuf, suursagalee waraabuufi kan kana fakkaataniifidha. meeshaan kun fakkaattii ija namaa irraa ilaallameet hojjatame jedhama. sababni isaa akkuma ija namaa waan arguufidha.

Manneen uffata aadaa itti gurguramu tarree galanii jiru. Huccuun aadaa adda addaa baaxii manaa akkasumas ala irratti bakka namoonni sirriitti arguu danda'utti fannifamanii jiru. Uffatni aadaa kanneen keessa harki caalu adiidha.

Namoota dirree kubbaa keessa dhaabbataniidha. namoonni Kun uluu qilleen ittiin taphatamu qabatanii taphaaaf qophoirra jiru. namoonni taphaaf hin qophoofnes isaan biratti argamu. qilleen tapha yeroo birraan bari'u taphatamu ta'ee keessatti guyyaa ayyaana qillee Kan sirriitti taphatamuudha.

Marqaan nyaata aadaa beekamaa Oromoo keessa isa adda dureedha. Innis daakuu garbuu, qamadii, xaafii fi aajjaa irraa kan hojjatamuudha. Erga gidduun isaa addaan saaqamee dhadhaa fi barbareen keessatti naqamee nyaataf qophaa'a.

Kuni aasxaa biiroo qonnaa Oromiyyaati. Aasxaa kana gidduu odaan ni jira. Barreeffamni afaan Oromoo, Ingiliffaa fi Amaariffaa aasxaa kana irra kan jiruudha. Akkasumas, haallun garagaraa aasxaa kana irra ni jira.

Ijoollota guddisuun itti gaafatamummaa maatii fi mootummaati. Nyaata madaalawaa kennuufii qabu! Daa'imman kunneen toora galanii nyaata nyaachaa jiru. Kunis warra hanqina guddistootaa qaban waan ta'aniif mootummaan yookiin namni dhuunfaan isaan kunuunsaa kan jiruudha.

Meeshaaleen faayaa, meeshaalee mana jireenyaa namootaa keessatti akka miidhaginaatti namni mana jireenyaa isaa keessatti bitee yookaan ofii isaatii hojjatatee fannifatudha. Meeshaaleen bareedinaa kunneen hawwatummaa mana jireenyaa namaa dabaluu keessatti gahee guddaa qabu.

Iddoon kuni iddoo garagaraati. Iddoo tokkotti balfi kan jiru yoo ta'u, iddoo biraatti immoo balfa gatame namootni walitti qabanii konkolaatatti fe'aa kan jiraniidha. Manneen iddoo tokko tokkotti kan argaman yoo ta'u, iddoo biraatti immoo konkolaatan ni jira.

Faayi kun faaya baay'eee miidhaguu fi kan nama hawwatudha. Innis faaya morma namatti kaawwatamudha. Faayi kunis yeroo bay'ee warqii, meetii fi wantoota biraarraa kan hojjatamanidha. Faayi argaa jirru kun ammoo mallattoo onnee ofirraa kan qabudha.

Iddoon kuni naannoo lafa amantaa kan ta'ee fii namoonnii baay'innan shaamaa isaanii ibsatanii kan jiraniidha. Namoonnii kunniin uffata adii kan uffataniifii alaabaa Itiyoophiyyaa kan fakkaatu garuu urjii walqixxummaa sabaaf saablammootaa ibsu kan hin qabne suura kana keessatti ni mul'ata.

Artisti Teedii Afroon maatii isaa waliin, uffata aadaan faayamee suuraa ka'aati kan jiru. Artistiin kun, artistii baay'ee jaallatamaafi sirboota baay'ee namatti tolan kan qabuudha. Namni kun, biyyaa keenya Itiyoophiyaaf, gaheen inni taphate kan ammana jedhamee hindhumnedha.

Baay'inni uummata biyya kamiittuu magaalaatti baay'ata. Barattoonni baay'inaan daandii irra jiran kunneen gara mana barumsaatti kan isaanii miillaan, kaan isaanii immoo konkolaataadhaan imaluuf eeggachaa kan jiranidha. Kunis akkaataa haala jireenya isaanii irratti hundaa'a.

Kun, daree barnootaa dha. Daree barnootaa bareedaa fi haalluu keenyaa burtukaana dibamee jiru kun barattoota hedduu qabatee kan jiru kun, barattoonni kun ijoollee daa'immanii barnoota idileen duraa barachaa jiranii dha. Ijoolleen kunneeb, uffata seeraa isaanii uffatanii jiru.

Meeshaan kun meeshaa elektirooniksii yoo ta'u, maqaan isaalaawundarii jedhamuun beekama. Laawunderiin meeshaa humna elektirikii fayyadamuun uffataa garaagaraa xinaa hamma gudaartti micuudhaa fi akkasuma illee gogsuudhaaf fayyaduudha. Gatiin meeshaa kanaas tajaajila inni kennu irraa yoo ilaaalle baay'ee gaariidha.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Yeroo sagantaa cidhaa namoonni baay'een konkolaataa baay'ee dheeraa kan halluun isaa adii fi ammayyaa ta'e fayyadamu. Konkolaataan akkanaa kun gatiin bittaa isaa akkasumas guyyaa tokko kireeffachuuf illee baay'ee guddaa fi qaaliidha.

Oromoon shamarroota seenaa keessatti beekaman muraasa kitaaba hojii isaanii ibsu ni qaba. Isaan keessaa muraasni: Aasteer Gannoo, Feeben Hirphee fi Dimboo Garbaati. Dubartoonni kun garbummaa namoota didanii wareegamuu shamarroota filatanidha.

Gamoo guddaan fuuldurri isaa fuulleen uwwifame mul'achaa jira. Gubbaa irratti Afaan Ingiliiziin ' Sangaa taraa ' jedhu barreeffamee jira. Kaameereen suurri kun ittiin ka'e 'Gaalaaksii s20FE 5G' jedhama .Gamoon baay'ee bareeda.

suuraa kana irratti argaa kan jirru kun kophee dhiironni yeroo baay'ee miilla isaaniitti keewwatan kan agarsiisudha. kopheen kunis immoo halluu daalacha gara samiitti deemu kan qabudha. keesumattuu uffata akka suufii faana kan uffatamudha.

Lafa baay'ee magariisa madhaan guddachaa jiru ofirraa qabuudha. midhaan xixiqqaan Kuni gara fuulduraatti guddateen nyaataaf yookaan madda galiif oola. mukkeen dhedheeroon gara daangaa fi gidduu oomisha kanaatti ni argamu. walumaagalatti iddoo oomishni midhaanii argamuudha.

Itoophiyaan erga sirna dimookiraasii biyya isheetti ol galchiteen asitti garee siyaasa hedduu keessummeessuu dandeesseetti. Namoonni kunneen garee siyaasaa mataa isaanii danda'an, kan sirna bulchiinsa biyya Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf dorgomuuf jedhanidha.

Baadiyyaa badaa keessatti manni aadaa meeshaalee naannootti argaman irraa ijaarame mul'achaa jira. Balbala manaa irra haati warraa dhaabbachaa jirti. Abbaan warraa qe'ee keessa deemaa jira. Qe'ee keessi garmalee magariisa .

Konkolaataan kun konkolaataa baay'ee guddaa ykn baay'ee dheeraa kan ta`eedha. konkolaataan kun konkolaataa fe'umsa namaa kan taheedha. akkasumas konkolaataan namoota bakka tokkoo fuudhudhaan bakka tokkotti kan geejjibuudha. konkolaataan kun bifti isaa halluu keelloo kan qabuudha.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka meeshaaleen ykn mi'i hundi itti argamuudha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Taphattoota kubbaa miilaa dirree kuphaa irratti bahanii taphachaa jiraniidha. isaan keessaa inni tokko uffata lakkoofsa 29 inni tokko lakkoofsa 21 uffatanii jiru. inni kubbaa dhiitaa Jira inni tokkommoo kophee sirreeffachaa jira. daaw'attoonni daangaa dirree taa'anii daawwachaa jiru.

Kun gosa dibata rifeensaa kan dubartootaati. Dibatni kun qodaa isaa pilaastikii irraa hojjetame keessatti naqamee jira. Suuraan dubartii rifeensa dhedheeraa qabdu tokkoo fi waraqaan odeeffannoo waa'ee dibatichaa qabu irratti maxxanfamee jira.

Kopheen dhiirotaa bifaa fi boca garaa garaatiin isaaniif dhiyaachuu ni danda'a. Kopheen kun bifa gurraachaa fi adii wal makaadhaan kan hojjetamee jirudha. Koomeen isaa ol ka'aa fi boca faashinii kan qabudha.

Ministeera muummee itiyoopiyaati. namni kuni wayaa daalacha uffatee jira. golgaa ijaa ijatti godhateera. duuba isaatti gamoowwan dhedheeroo ta'an hedduuti jira. gamoowwaan kunniin hundi isaanii halluu walfakkaataa ta'e qabu halluun isaaniis adiidha. gamoowwan hundi isaanii foddaa qabu.

Oromiyaan saba biyya Itiyoophiyaa keessatti argamuttudha. Oromiyaan bal'inaa lafaanis ta'ee, baay'inaan ummataatiin baay'ee guddoodha. Oromiyaan baay'ina ummataa miliyoona jaatama ta'u qabdi. Oromiyaan aadaafi seenaa baay'ee guddoo ta'e qabdi. Oromiya biyya sirna gadaan bultuudha.

Manni nyaataa, mana bakka maamiltoonni dhufanii gosa nyaataa waanta fedhii isaanii ajajatanii itti argachuu danda'anidha. Manni nyaataa kunneen nyaata qopheessuun, maamiltootatti bifa maallaqaan kan sharafanidha . Akkasuma illee qulqulliinni mana nyaataa tokkoo murteessaadha.

Biqiltuun kun gosa mukaa keessaa tokko ta'ee, maqaan isaa eebicha kan jedhamudha. Mukti kun dhamdhama garmalee hadhaa'u kan qabu yommuu ta'u, loon yookiin hoolonni baay'ee jaalatu. Naannoo lafa baddaatti marga.

Manni iddoo yookiin bakka jireenya dhala namaati. Manni Mandhee yookiin godoo dhalli namaa ijaaratee keessa jiraatudha. Manni Kunis waantootni irraa ijaaramuufi akkaataan ijaarsa isaa gargar. Manni muka, dhagaafi kan kana fakkaatan irraa ijaarama.

Kitaaba Afaan Oromoo mata dureen isaa' Arraa Gurbaa jiedhu gadi garagalee minjaala irra taa'eee jira. Mata duree jalatti ' Kunis tokko; sunis gaaf tokko' kan jedhu barreeffamee jira. Barreessaan kitaaba kanaa Addunyaa Barkeessaa jedhama.

Timaatimni biqiloota nyaataaf oolan, kan kuduraalee jalatti ramadamu yemmuu ta'u, innis dhaabbatee, daraaree gaafa firii naqatu, halluu baayyee diddiimaa kan naqatudha. Timaatimni gosa nyaata kuduraalee keessaa bakkee hedduutti nyaataaf filatamaadha.

Isaan kun maatii mana tokko keessa waliin jiraataniidha. Abbaan daa'ima isaa nama sadii wajjin taa'ee taphachaa jira. Daa'imni sadanuu wal hammatanii, abbaan immoo daa'ima isatti aantee teessee jirtu hammatee waliin taa'anii jiru.

Oromoon sabboontuta hedduu kan qabudha. Dubartiin kun uffata aadaa saba Oromoo uffattee, callee morma ishee gi adda isheetti godhattee miidhagdee kan mul'achaa jirtudha! Fuulli ishee fi gurri ishee faayaan miidhagfamee kan jirudha.

Biyya keenya keessatti Yuunivarsiitiiwwan hedduutu ijaaramee jira. Bakkeewwan garaa garaatti keessumaa sadarkaa naannootti fa'aa ijaaramuudhaan lammiilee biyya kanaa hundaaf qaqqabuu danda'eera. Kanaaf bakkeewwan kanatti barnoonni sadarkaa addunyaatti kennamu achitti barsiifama waanta ta'eef dhaloota keenya qaruu keessatti qooda guddaa qaba.

Kun, foon gos garaa garaa qaama bineeldotaa keessaa ba'anii muramanii meeshaa irra kaawwamanii jiranii dha. Fakkii kana irratti, gaafiin kaleen afaan Ingiliiziin maal jedhama jedhu ni jira. Foon diimaan ,foon ibiddaan hin bilcheeffamne jechuu yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti nyaachuun baramaa dha.

Hojiiwwan dhalli namaa itti dabee hojjetu yeroo bu'aa yaadameef bira gahu gammachuu namaaf laata. Gammachuun kunis waanta mul'ataa ta'e irratti yeroo ta'u namoonni kaanis ilaalanii itti boqotu. Kana jechuun hojiin boonsaa magaalota keenya keessatti ta'aa jiru fakkeenyummaa guddaa waanta qabudha.

Dargageessi uffata aadaa Oromoo naannawaa Karrayyuu uffate deemaa jira. Jalaa marataa fi kutaa adii gubbaan uffatee as adeemaa jira. Harka isaa lamaaniruu qabee baatee jira. Dudduuba isaatti biqiltuun baala harcaase dhaabbateera.

Kun gosa nyaataa garaa garaa bakka tokkotti qophaa'ee akka nyaatamuuf dhihaatee jiruudha. Nyaatni gosoota nyaataa kanneen akka: hanqaaquu, foon, kaarotiifi kanneen biroo baay'ee of keessaa qaba. Buddeenni maramaan murmuramee cina isaa kaa'amee jira.

suuraa kana irratti kan argaman kun mi'oota, wantoota dheedhiifi mi'eessitoota bakka bittaafi gurgurtaatti baay'inaan argamanidha. isaanis kan akka missira, shumburaa, abasuudha gurraachaafi adii, baaqelaa, atara, qurunfudii, ruuziifi akkasumas kanneen akka dibata mataafi saamunaa fa'a illee kan argamanidha.

Kun meeshaa baruu fi barsiisuu keessatti fayyadu keessaa tokko yoo ta'u, maqaan isaa gabatee gurraacha jedhama. Gabateen gurraachi kun bifa gurraacha qaba. Daree barnootaa keessatti boronqiidhaan irratti barreessuun kan tajaajiluudha.

Iddoo kanatti konkolaataa bareedduu Kara irra adeemaa ykn ilmalaa jirtu arga jirra. konkolaataan kun konkolaataa deddeebisa uummataa kan taateedha. konkolaataan kun bifti isaa adii bareedduu kan taateedha. konkolaataan kun nama fe'ee karaa irra adeemaa jira.

Biqilaan kun biqilaa nyaatamuudha. biqilaan kun maqaan isaa baaqelaa kan jedhamuudha. baaqelaan ittoo kan ta'uudha. baaqelaan bifti isaa magariisa kan taheedha. akkkasumallee baaqelaan kun ija ykn firii godhatee kan jiruudha. baaqelaan Kun dhala namaatiif faayidaa guddaa kan kennuudha.

Baaqelaan gogee nyaata ittoo ta'uu qofaa osoo hin taane, yeroo bilchaatutti asheetiin isaa ciramee nyaatamuu ni danda'a. Dabalataan, affeelamee akka soorataatti kan nama fayyadudha. Baaqelaan gurguramee madda galii qotee bulaa ta'uu ni danda'a.

Dhagaan kun akka mana ijaarsaatti naannoo gammoojjiitti kan fayyadudha. Dabalataan yeroo waraana qaamolee wal morman lama gidduutti gaggeeffamu akka dawootti isaan fayyada. Loltoonni keessa kan bulanidha. Garuu miidhaa hedduu geessisa.

Biqiltuu dhaabuun, adeemsa naannoo uumama haaraa fi ashaaraa magariisaa babaldhisuuti. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti erga mootummaa jijjiiramaatii as waggaa waggaan biqiltoota biliyoonotatti lakkaa'amantu dhaabbata. Kun immoo fuulduree biyyattii fi dhalootaaf ashaaraadha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Isaan kun namoota lama; tokko taphataa kubbaa miilaa, inni lammaffaan immoo leenjisaa yoo ta'an, gareedhaaf akka taphatuuf taphaticha mallatteessisaa jiru. Taphatichis fooytuu uffatee garee sanaaf taphatu leenjisaa harkaa fudhachaa jira.

suuraa kana irratti kan arginu kun meeshaa aadaa kan naannoo harargeetti baay'inaan beekamu qolomshaasha kan jedhamudha. kunis immoo halluuwwan akka adii, gurraachaafi diimaan walmakaa kan qabu yoo ta'u migira irraa kan hojjetamudha.

Iddoo kanatti holka dhagaa kan tahe argaa jirra. holki dhagaa kun keessi isaa akka manatti kan ilbisonii gara gara keessaa jiratanidha akkasuma illee umaman naannoo holka kanatti dhagaa baay'inaan buufate kan jirudha.

Akka addunyaatti yeroo ammaa dhalli namaa hojiiwwan ofii isaatii hojjetu hunda Roobootiidhaan bakka buufachaa jira. Kana jechuun immoo faayidaa guddaa qabaatus hojii dhabdummaa namaa dabaluu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Haata'u malee tajaajilli isaa immoo faayidaa guddaa qaba.

Allaattiiwwan naannoo keenyatti argaman gosoota addaa addaatu jiru. Allaattiiwwan kunneen balali'uuf kan isaan dandeesisu kochoo mataa isaanii qabu. Allaattiiwwan miila lama lama qabu. Bakki jireenya allaattiiwwanii muka irraa fi marga keessa

Toora miidiyaalee hawaasaa garagaraati. Toorawwan kunniin faayidaa isaan kennaniin garaagarummaa Kan qaban haa ta'uuyyu malee hundi isaanii addunyaa hundarraa odeeffannoo Kan nuuf fidaniifi nu biraayis odeeffannoo gara addunyaa hundatti Kan geessaniidha.

Naannoon kuni iddoo lafa magaalaati. Naannoo kanatti mukkeen baay'ee walxaxaa ta'ee fi manneen gosa garagaraa kan jiruudha. Fageenya irraa haalluun garagaraa kan jiruudha. Manneen qorqoorroo haalluu diimaa qabu irraa ijaarame ni jira.

Kophee halluu diimaa qabu Kan hidhaan isaa gurraacha ta'eedha. kopheen Kuni Kan taa'ee jiru waan halluun Isaa adii ta'erradha. biqiltuun xiqqoon hojji ishee gabaabduu taate biraatti dhaabamtee jirtu. kopheen miilatti Kan godhatamuifi miilarraa balaawwaan Kan ittisuudha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Itoophiyaa keessatti namoonni miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee beekamoo ta'anii fi nama hedduun beekaman hedduun ni jiru. Keessumaa immoo namoonni ogummaa gaazexeessummaa qaban namoota hedduu biratti beekamoo fi akka fakkeenyaatti ilaalamu.

Namoonni bakka buufata Baaburaa taa'uudhaan Baabura kan eeggatanidha. Namichi tokko uffata irra keessaan adii uffatee kan dhaabbatuufi warreen kaan immoo yeroo taa'an argamu. Baaburri hawwasaaf tajaajila geejjibaa baay'ee gaarii fi si'ataa kennuu irratti argama.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee miidhaginaa mana keessa kaawwamanii dha. Meeshaaleen kunneen margaa fi kuula haalluu gosa garaa garaa qaban irraa kan hojjataman yoo ta'u, nyaata keessa kaa'uuf akkasumas miidhagina mana keessatti kennuuf fayyada.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Gabateen cuquliisni fannifamee jiru xiyyaa fi barreeffama kallattii adda addaa agarsiisaa jira. Gubbaan kallattii gara kutaa magaalaa piyaassaa geessu agarsiisa. Gara harka mirgaan immoo masaraa mootummaa. Akkasumas, gara harka bitaan addabaabayii Takila Hayimaanot geessa.

nama tokko garuu fuula laman kan erga dibata yookaan daawwaa ta'e godhatteefi otoo daawwaa kana hin godhatiin duran argaa jira. kunis qorichi yookaan dibanni kun fuulli nama yoo nama bade akka namaa sirreessu kan agarsiisudha.

Kun dukkaana qorichaa yookiin immoo mana gurgurtaa qorichaati. Maqaan mana qorichaa kun 'Mikael Pharmacy' jedhama. Mana kana irratti karaa oliitiin barjaan kaa'amee jira. Fuuldura mana qorichaa kanaa konkolaattonni dhaabbatanii jiru.

Kun konkolaataa qonna keessatti fayyadu kan midhaan haamaa jiruudha. Midhaan maasii bal'aa irratti bilchaatee galfamuu ga'ee jira. Konkolaataan kunis yeroo gabaabaa keessatti midhaan lafa bal'aa irra jiru haamee galchuu kan danda'uudha.

Meeshaaleen muuziqaa hedduun kan jiran yoo ta'u, isaan keessaa kiraarri isa tokkodha. Kiraarri kirrii sibiila qaqal'oo fi muka irraa ogeessaan kan hojjetamudha. Innis mana amantaa fi sirboota garaa garaaf kan gargaarudha.

namoota lama wal cinaa dhaabbachaa jiran argaa jirra. namoonni kunis saalaan kan gar gar ta'anidha, isaanis dhiiraa fi dubaradha. uffata aadaa uffatanii kan jiran yoo ta'u innis kan aadaa uumata walaayittaati.

Nama dhiiraa quba abbuudduu Isaa waaqatti ol-qabee kolfaa jiruudha. namni Kuni alaabaa biyya itoophiyaa kalluun Isaa diimaa, magariisafi keelloo ta'e akkasumas gidduu isaatiin aasxaa urjii qabu uffatee jira. barreeffamni afaan amaaraatiin yaadannoo inni olompikii irratti taasise ibsuuf barreeffame cinaa isaatti argama.

Fakkii irraa namichi funyaan dheeraa gama ilaalee akka malee kolfaa jira . Isa fuuldura fakkiin harkaa guddaan mallattoo qawwee fakkeessee dhukaasaa jira. Namtichi harka guddaa huccuu gurraacha keewwatee jira .

Magaalaan Finfinnee yeroo ammaa baay'ee bareeddee jirti. Magaalaan kun hojii haaromsuu dhiyeenya kana irratti hojjetameen baay'ee jijjiiramuu dandeesseetti. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een magaalaa kana daawwachuudhaaf gara sana dhaquudhaan bohaaranii galu. Guyyaa qofa itoo hin taane galgalas baay'ee miidhagdi.

Dhalli namaa yeroo ammaa kana mana bifa garaa garaatiin miidhaksee ijaarratee itti galaa jira. Manneen kanas yeroo baay'ee mukaafi dhagaa irraa ijaarrata. Kun immoo jireenya namaatiif iddoo boqonnaa waanta ta'eef namni baay'een mana ijaarrachuudhaaf dhama'a.

Biqiltuu maqaan Isaa 'Buna' jedhamuudha. biqiltuun Kun mukniifi baalli Isaa magariisadha. mukni Kuni jalqaba ni daraara, itti aansees firii magariisa ta'e buufata, itti aanee firiin magariisa ture bilchaatee gara halluu diimaatti jijjiirrama. san booda guuramee dhugaatiin yookaan madda galiif oolfama.

Namichi fuulli isaa areeda adiin guutame as ilaalaa jira. Kana malees namtichi uffata adii mataatti haguuggatee jira. Harka irratti xuwwee qadaaddamaa baatee xiyyeeffannoon as ilaalaa jira. Suura namichaa irraatti barreeffamni afaan Ingiliffaan barraa'ee jira.

Lafti baddaa teessuma lafaa bu'aa ba'ii qabudha. Haa ta'u iyyuu malee qotamee lafti isaa midhaan irratti oomishamuu ni danda'a. Lafti kun qotamee yeroo dhiyoo midhaan akka xaafii irratti faca'ee kan jirudha.

bakka gurgurtaa meeshaalee yookaan dunkaana argaa kan jirrudha. dunkaana kana keessatti ammoo wantootni argaman kannen akka sibiila maqaan isaa qorqoorroo jedhamuufi feerroo jedhamudha. bishaan dabalatee wantootni boroos hedduutu kan jiranidha.

Biqiltuun kuni maqqan isaa hundee diimaa jedha, Hidda kan qabuu fii nyaataf kan tajaajiluudha. Hundee diimaa saditu suuraa kana irratti mul'ata. Hundee diiman kuni buqqifamee lafa irratti olkaawamee kan jiruudha.

Faaya miidhaginaa dubartoonni godhataniidha. meeshaan faayaa Kuni callee garagaraa bifa hedduu walirraatte hidhuun Kan hojjatamu yoo ta'u halluu adii, diimaafi gurraacha qaba. faaya Kana dubartoonni adda isaanii irraatti yookaan morma isaanii irraatti Kan hidhataniidha.

namoonni asitti arginu kun uummattoota naannoo kibbaa kan ta'an yoo ta'u kanas immoo uffannnaa isaanii irraa hubachuu kan dandeenyudha. egaa namoonni kun immoo walitti naanna'anii suuraa ka'aa kan jiran fakkaatu.

Manni qorichaa qorichoota gosoota garaa garaa kan of keessaa qabu yemmuu ta'u dhalli namaa qorichatti sababoota garaa garaatiif dhimma itti ba'a. Namoonni yeroo dhukkubsatan dhibee gara garaa irraa fayyuudhaaf qorichoota gosa garaa garaa fayyadamu.

Manneen barnootaa ijaarsa isaanii irraa barumsa barataaf kennuu ni danda'u. Manni barumsaa kun fakkiilee garaa garaa fi qubeewwan gurguddaa fi xixiqqaa kan ofirraa qabanidha. Innis barattoota yeroo mana barumsaa galan kan barsiisudha.

Qamadiin daakamee nyaata daabboo qofaa ta'uuf osoo hin taane, affeelamee mulluu ta'uun akka soorata dhala namaatti fayyada. Mulluun qamadii kun distii sibiilaatti kan affeelamee jiru yoo ta'u, baalli irra kan jirudha.

Namoonni hedduun galma walga'ii keessatti walitti qabamanii haasa'a taasisaa jiru. Namoonni kunneen dursitoota biyyoota Afriikaa garaa garaa yoo ta'uun, dursitoonni kunneen walga'ii gamtaa Afriikaa magaala guddoo Itoophiyaa Finfinneetti adeemsifsmu irratti hirmaachaa jiru.

Namoota uffata seeraa qaamni nageenya biyyaaf uffaatu uffatanii jiru. alaabaa biyya itoophiyaa kalluun Isaa diimaa magariisafi keelloo ta'e akkasumas alaabaa naannoo oromiyaa Kan halluun Isaa adii, diimaafi gurraacha ta'e qabatanii dhaabachaa jiru.

Lafa bal'eensa iddoo duwwaa asfaaltii hoomaa waa hin qabneedha. Naannoo asfaaltii kana irra gaalli tokko fe'umsaan dhaabbachaa jirti. Akkasumallee namoonni baay'een naannoo sana gaarii fardaa yaabbatanii jiru. Bo'oon lolaan keessa deemu illee mul'achaa jira.

Akka biyya keenyaatti fardi yaabbachuu qofaaf itoo hintaane midhaanis ittiin dhahuudhaaf fayyada. Naannoo baadiyyaa iddoo fardi itti heddummatutti waantota akkasiitiif dhimma itti bahatu. Keessumaa baddaa keessatti hojii irra oola. Haata'u malee yeroo ammaa meeshaalee ammayyaatiin midhaan dhahuun amaleeffatameera.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Meeshaan qulqulleesituu, meeshaa muka fi meexxii yookaan immoo pilaastikoota addaa addaa irraa kan hojjetamudha. Meeshaan Kun manneen jireenyaa keenya guyyaa guyyaa ittiin qulqulleessuuf kan nu gargaaruu fi kanneen nu barbaachisanidha.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Daakuu aannanii daa'immanii irra fakkiin sa'a burree ( adii fi gurraachaa ) kaafamee jira. Kana malees, Xaasaa daakuun keessa niru irratti ajajoonni akkaataa aannan itti danfuu fi dhugamuu danda'an barreeffameera.

Suurri kun mallattoo agarsiistuu buufata fayyaa dhuunfaa afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaan barreeffameeru kan agarsiisudha. Dhaabbatni fayyaa kun tajaajila sa'aatii 24 guutuu kan kennu ta'uu isaa mallattoon sun ni agarsiisa.

Ijaarsi sibiila irraa hojjatame wanti dhaabbatee jiru kun, maali? Ijaarsi kun ,meeshaalee akka kamii faa irraa hojjatame? Faayidaan ijaarsa kanaa hoo maal faa dha? Ujummoon bishaan lafa keessaa ittiin harkifamu humna maalii fayyadamuun yokin haala kamiin bishaan harkisa?

suuraa kana irratti kan argaa jirru kun gosa nyaataa warshaa keessatti hojjetamee bahuudhaan nyaataaf oolu kan agarsiisu yoo ta'u, kunis immoo inriich koorn fileeksi jedhamuun kan beekamudha . kunis immoo boqqoolloo irraa hojjetamuun aannan waliin walitti dabalamee kan nyaatamudha.

Namni halluu gogaa fuulaa qabu kun, qotee bulaa dha. Qotee bulaan kun, meeshaa qonaa isaa kan akka:waanjoo, sibiila qottuu fi kanneen biroo dugda isaatti baatee adeemaa jira. Meeshaaleen kunneen, meeshaalee bifa aadaatin qonna gaggeessuuf fayyadanii dha.

Gabaa jechuun bakka gurgurtaa fi bittaan itti gaggeeffamu yemmuu ta'u, maamiltoonni fedhii addaa addaa qaban gara gabaa kanaa deemuun, waanta barbaadan kan bitatanidha. Bakki gabaa kunis meeshaalee dheedhii fi kuduraalee fi fuduraalee kan of keessaa qabudha.

Naannoo kana manni ni jira. Akkasumas, shiboon elektiriikii fi mukni daddabarsa humna ibsaatif tajaajilu ni jira. Manni kun balbalaa fi foddaa banaa ta'e kan qabu yoo ta'u, namootni balbala fuuldura dhaabbachaa jiru.

Meeshaaleen xixiqqoo kunneen meeshaalee uffata garaa garaa irratti fannisuuf fayyadanii dha. Meeshaaleen kunneen sibiila qaqalloo fi muka irraa kan hojjataman yoo ta'u, mana keessatti uffata akka kootii, surree fi kanneen biroo irratti fannisuuf fayyada.

Namoonni aadaa saba isaanii karaalee hedduu agarsiisuu ni danda'u. Isaan keessaa sirbii fi shubbisni tokko yoo ta'u, innis agarsiisa namoota danuu fuula duratti kan ta'udha. Namoonni kunneen uffata aadaa saba isaaniin sirbaa jiru.

Artiistiin sirbaa jaalallee isaa faana jiru kun, maqaan isaa Andu'alem Gosaa jedhama. Aartistiin kun aartistii dargaggeessa baroota dhihoo keessa sirba afaan Oromoo keessatti shoora taphachaa jiruu dha. Aartistiin kun sirbi isaa ,badhaasa injifateera.

Meesha mana keessaa kan wantoota ibidda irratti bilchaataan ittiin ibidda irra godhaniidha. Meeshaan kun wantoota akka bunaa fi shaayee bulluqsuuf gargaara. Meeshaan kun eelee humna ibsaa 'elektirikiin' dalagu irra ta'aa jira.

Suuraa ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Itiyoopiyaa kan ta'aan Jeneraal Birnaanuu Juulaati. Birhaanuun mataa isaatti kephee kabajaa isaa uffatee uffata seeraa kan raayyaa ittisa biyyaa uffatee ta'aa jira. Cina namicha kanaan alaabaan Itiyoopiyaa jira.

biqiltuu buna argaa kan jirrudha. innis firii nuufachaa kan jiruufi ija baayyee of irraa kan qabudha. bunni galii keenya ol guddisuu akkasumas ofii keenyaa dhuguun kan itti fayyadamnudha. biyyi Itoopiyaa ittiin beekkamti.

Namoota sadi Kan uffata adii uffataniidha. Namoonni Kuni sadan isaanituu wayaa amantoonni amantii islaamaa hordofan uffachuun beekamu uffatanii jiru. Sadan isaaniituu wal cinaa galanii gara manaa olseenaa jiru. Manni isaan itti seenaa Jiran Kun mana waaqeffaannaa musliimaati.

Konkolaataa guddaa namoonni geejjibaaf itti gargaaramanidha. Konkolaataan kun haalluun qaama isaa adiifi fooddaan isaa ammoo gurraachadha. Innis baay'ee dheeraa kan ta'eefi yeroo tokkotti namoota hedduu kan bakka tokkoo gara bakka biraa geessuu danda'udha.

Dirree diriiraa ykn dachee diriirtuu bareedduu fi miidhagduu namni hundi irra jiraachuuf Hawaii qabudha. dachee diriiraa kana irra namoota sochii gochaa jiranii fi nama jilbeenfatee addaan lagatti gadi jedheen jiruu argaa jirta. akkasumas hayilaandii bishaanii baay'inaan jiru argaa jirraam!

Gumiin taphattoota kubbaa miilaa yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti saffisaan babal'achaa kan jirudha. Namoonni gumii taphattoota magaalaa walaayittaa sooddoo yoo ta'an, magaalota biroo waliin dorgomuudhaaf qophii irra kan jiranidha.

Hoteelonni biyya kana keessatti argaman akkuma sadarkaa isaaniitti keessummaa isaanii qabatanii keessa jiraatu. Kanaaf namoonni biyya keessaafi ala irraa gara hoteelotaa dhaqanii tajaajila gammachiisaa ta'e bakka hedduutti argatu jechuudha. Kanaaf abbootiin qabeenyaa Hoteela isaanii keessatti ofeeggannoo guddaatu irraa eegama.

Meeshaalee biiroo keessatti dhimma itti ba'atutu walitti garagalee mul'achaa jira. Teessoo namni irra taa'ee hojjaa hojjatu akkaan dheeraa fi bifaan immoo gurraacha fi diimaa dha. Kana malees , minjaala lamatu walitti aanee jira.

Biqiltuun kun kan daraaraa ofirraa qabu yemmuu ta'u daararan isaa immoo baay'ee bareedaa kan ta'e bifan immoo adii kan ta'eedha. daararan kun akkasuma illee biqilaan kun magariisni isaa illee baay'ee kan namatti toludha.

Biyyi keenya Itoophiyaan raayyaa ittisa biyyaa cimaa qabdi. Haaqabaattu iyyuu malee kan isaan keessatti shoora olaanaa taphachuu danda'u hoogganaa isaaniiti. Kanaaf akka biyyaatti kabajniifi dinqisiifannaan guddaan kan maluufidha. Kana hintaane taanaan hanqinni haamilee mudachuu waanta danda'uuf irratti hojjetamuu qaba.

Meeshaan kun mosee yookiin dinnicha sirriitti boca bocaan akka kukunnuuf kan nu gargaarudha. Dinnicha xixiqqeessanii kukkutuun akka inni dafee bilchaatuuf gargaara. Meeshaan akkasii mana hoteelaatti yookiin namoota dhuunfaatti kan argamudha.

Hordoftoonni amantaa kiristaanaa Marti guyyaa du'ee du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos ni kabaju. Inni bara soddomii tokkoffaa isaatti biyya Roomaa keessatti kan dhiphafamedha. Fannoo jiidhaa baatee cubbuu dhala namaaf dhiphate jedhamee seenaan isaa galmaa'ee jira.

Daa'imman akkuma umuriin wal caalan, guddina qaamaatiinis wal caaluu ni danda'u. Daa'imman kunneen miira gammachuudhaan kan as ilaalaa jiran, umuriidhaan akkuma wal caalan, hojjaan isaaniis kan wal caaludha. Toora galanii jilbeenfatanii jiru.

Dubartiin tokko, uffata aadaa haalluu magariisa qabu uffattee jirti. Uffanni kun kuula irraa kan hojjatame yoo ta'u, haalluu bareedaa ta'e keelloo ta'e qaba. Uffanni kun, aadaa Itoophiyaa keessatti waqtii kabaja ayyaanota aadaa fi amantii garaa garaa kaawwatamu.

Addunyaa kana irratti gaheen haadholii baay'ee murteessaadha. Kanaaf biyyoota hundatti isaanitti fayyadamuun bu'aa guddaa maatii irraa kaasee hanga biyyaatti fiduu waanta danda'aniif gahee isaanii akka bahatan gargaaruun dirqama lammiilee hundaa ta'uu qaba.

Baankiin Abisiiniyaa gosoota baankii Itoophiyaa keessatti beekamoo ta'an keessaa tokko ta'ee, innis kan nama dhuunfaa akkasumas baay'ee beekamaadha. Loogoon dhaabbata kanaa abaaboo bocni isaa roomboosii fakkaatu hedduu of keessaa qaba.

Mana kitaabaa keessatti namoonni tarree galanii taa'anii kitaaba dubbisaa jiru. Namichi fuuldura kana taa'ee jiru qaaruu isaa qabatee dubbisaa jira. Namoota duuba kitaabota hedduutu mul'ata. Namicha qaaruu qabatee jiru karaa harka bitaan shamarreen takka jirti.

Hamartiin gosoota meeshaalee miidhaginaa yookaan faayaa keessaa tokko ta'ee kan mormatti uffatamudha. Akka fedhii namootaa irratti hundaa'uun diyaameetiriin hamartii kanaa akkasumas furdinni isaa wal caala. Kunis gatii wanta kanaa murteessa.

Kan argamaa jiran bineensota bakkee jiraatan keessaa tokko ta'anii, maqaan waliigalaa isaaniif kenname jeedala diimtuudha. Jeedalli deemtuun kun addunyaa irraa Itoophiyaa qofa keeessatti argamu. Isaanis gaarreen akka Baaleetti baay'inaan argamu.

Lafa mukkeen muraasni jiranii fii hammaan gurguddaa ta'an itti argamuudha. Iddoo kanatti jabbiin tokko ni argamti. Bifni jabbii kanaa buburreedha. Karaanis ni jira, Lafa irra immoo biqiltoota hammaan baay'ee xixiqqoo ta'antu mul'ata. Samii keessa duumessi hin jiru.